nda o kino kin nanga yipa engrais no qol le wo ndinga fada o kino kin a neew neew o jega engrais na nga mbisa no qolof nding koy ne o fi ta kaga yo o lam teel ndax naga yo ndax refe naga ka ga ba ɓaal kaga nda leyi ne o fi ta rek ndiki i pare a nga dene xaya leya in nete ne war na jeg soɓa nga ne fi to gona naga yo alhadulilah a soɓa nga ne fi to gona refe naga o supit ka <hesitation> kaga somo donc lolu lasi bugoona yok ngen bal ma ak merci beaucoup

<applause> maxey sim naa nun no fop nuun we ŋet na meeke fop yasam o yaalo xe barke a nuun miyo ne e Gnilane faye gen lul ndundur min in de nete mbi ta engrais xa qola xe in njake ndiŋ lo hectar a yaja na mbin in xa saaku xaɗank ko biya fo o saaku urée nda i mbaga yipin na xa qola xe sax nda ŋet ke xa qol no mene soom o yipa teen xa qol xa laqasaxe ndaaw kee xa saaku xaɗank engrais fo o saaku urée te i urée ta mbin in to kaga yake ran jërëgen jëf
sim na nuun no kon nuun fo sima ngol nuun parce que ka jeg ka andona ye in luulul nga i mbi in peuple to leya no yo ya andona ye réunion ka jeg ka ba sutoox i sogo leyan ŋada sokoy nanga ñaƴa mofa bo waaxtu fe feke fadiid meke ndefleng-a ñaƴa ba fadiid na caf in ino rewe tout ga i mboka toor mboga ñuxro leŋ kut i ŋind ma Philomene Nduur fo o tewo xaana ne ene Ndeye Ndjaye kam ŋel ne lul ndunduur fo jaraaf fe no kuu te ref na fo we ndefan na waga no kuu te ref na de ndetu a num to xiida ngara leya ine neke fo nana i ndefa toog den bo keke fop a fadida saate fe saax ndajo fene ndefleng ya i nanan a miña nda ga i ndeta ndeta bada leya ine <noise> ye kene fopa ref na kam fe bo keke fopa fadiid da leya ine ndef leng ka gara meen i mbong a saxe ne saxe te refe laka so moof cunga ndef leng cunga ndef leng bo nga a nuun nuun i tam jërëngen jëf nuno wa ndefleng nu sey tuwa a qox nuun nu mbole o ñuxur nuun no dara wax tu fe nu ley na teen nu mbadi du so ɓinda in nu nana peuple ne tout rew o wey gind ma nuun a yakara nuun ka de leyan ya reunion jeg na ba o tas bo i ngaada so ñux ro le koy ka ngeekin nene xene bes fe koy a wara wago sutel miyo na leya fo nuun koy mi Yande Wagane Faye gen no gel ne lul ndundur rimel meen ɓoɗ meen <applause> maak men <applause> bo fod meke gaʼma <applause> meen <applause> a qoqa meñ a ga yo a qoqa meñ a ga koro xe Philomene fo Ndeye Ndiaye o we we we <hesitation> yipan foofi ndax ta waago deki bo xon kate no saate fe lul sasaar <applause> ya i ngij na qox maalo ka miñ <applause> fagun faak ga i qox jek fa in bata mos kum manquer nun roog fa ndembi der fe malo ke foor ina teen ten i saxad u roga fi a nga koy bo tax roga demban ga i genda a roog ka i njal na te soti to fop roog fa den fo nuuno weeke mbog na calel ke nuun jaragen jef njokojal <applause>
salamaley kum wa ñu jema répondre si quetion yi ñu pose dama bëgë zax d' abors engrais yi bërina façon engrais yi daño bëri te wute dafa am engrais am engrais dugub am engrais mbok ak urée leegi engrais bude dengey bay gerte norme yi danga wara def 3 sacs par hectar hectar moy bo jële 100 metre ni defaat beneen 100 metre mooy hectar dama gis ñu bëri rek xamuñu luy hectar lolu moy suñu probleme

ak buy waja foc ci gey def <hesitation> urée bi waaw ok merci
merci beaucoup engrais ka may xa pasong ka jeg engais a areer a jeg engais kaaf bo tam a jeg i tam engais <hesitation> mbonk ndiki a jeg urée ku ref na teen fog re ndiki koy aley engrais xa saku xa tadaq te o fiya pour hectar leng a refa ga areer xa saku xa tadaq pour hectar leng nda ale areer jare fi el urée te a jega mayu wa ando na ye ga njanga urée a yipin na areen a ndam tine yaame ka taxa ŋoñ ne moƴo may ande ka ga jege o njir ño leng ka yaka ara kewo rek ndiki poɗ ke de yidel engrais fo urée nda poɗ ke i tam hectar nu ref na xa saku xa tadaq engrais yo tulin fo xa saaku xandaq urée nda xa saaku xandaq urée xe yipa ndor kino jaf leng o saaku ferando le ko yipan ya kaaf ke ngefa ya ngaf ne gefa manan o xala ga ngaaf ne bo pare a nanga rima a nanga gefa maga o yip ta o saaku leng o saaku ferando le o xaƴa ga bata sul ta o mbato yipo saaku ɗika ndero le donc na nga urée a yip tel no no ŋaf nda normalement o qol hectar ne xa saaku xa tadaq engrais den mbaru ndet teen fo xa saaku xandaq urée ya te ref na poɗ a refa nga areer xa saaku xa tadaq engrais kon kene te leyu na olof ndiki pour hectar ne koy a wa jomb an wiin we parce que: na naam xeke a leya xatoor xa qola xe in njake nene mon ami kama xa qola xe in njake i njege hectar ainsi de suite a jega wa njeg na hectar peut etre a njega wa njegeer na hectar nda hrectar ten refu a cum war xar ɓaxay fa a cum waar ɓeta fo leng na areer ten refu hectar mu duuf tona a cum waar ɓeta fo leng jega hectar kaga refu hectar donc mu duuf tona a cum waar ɓeta tadak anda ye gen war hectar ro jego donc o jega nga gen wal hectar comme hectar ne xa saaku xa dandako o jega nga gen wal hectar o saaku war uno mbis fo gen wal o mbiso saaku leng o xajina ndeer premier% a xaja peranda le o yipin no première tranche fe a xaja ɗika ndera le o yipin no deuxieme tranche fe kene ta expliquer u na olof merci beaucoup kene ale ten refu o recpecter te a nge dosage fe kom nu te waago nga mbisid risque fa maak na cungag tenn kaga ref u laamit ne manaam xa saaku xa tadaqo leyeno hectar ne o yip xa saaku xa naxaq wala wal o yip xa saaku ɓetaq wala o yip ka fade ruuna kumokumo te waago nga a mbisiid kaga ref u lamit ɗika ndeer ne
<hesitation> na leyit ina xatoor rek jogoy lalu in ken i ñaañ na o kiin nanga xoxa o respecter te ange comme kenu ley na o ret bo <hesitation> ngaaf ne wala areero le a xata nu te nan na ka moƴo ɓal ga na jof ke sen waage rim dara ke sox la ona kaga dal andum no ka waag ma ley teen nu mbasa naam
<applause> <noise> abdu ke andona ye ten wago jeg comme manam dosage a xupa nga <noise> risque fe wago na jeg te ref comme sanga ley tuuna rek <noise> o yipa nga ka andona ye ka ando ye ka xup no yacax fe a jop ranga changement de climatique fe a fudu seeƴ ne sum <noise> xana dox gacax fe <noise> lego wago jeg teen chance comme manaam o yipin o jokin o nan giloox anacim de ley ge comme manam a teɓa ke <noise> o sorale manaam o yipa nga <noise> dose fa qupu leng doon wag ngo mucil teen roog fe deɓ fofa mayu bo o fiya ngaan changement climatique fe a fud wii dage comme suma le nene <noise> gacax fe waga jeg chance te suur <noise> kaga dal andum teen a waga xat teen

kama kam foge <hesitation> kon nu comprendre e a paax kete ley na dosage fe jege njaxas jege <hesitation> refe urée fe o jaxasin fo engrais fe <noise> dosage fe te refu ye xa saaku xa pod num ten waro yip no qol le kaga refu no dosage manan 1 hectar xa saaku xa daɗak waru ref teen kaga refu dosage fe ndiki fo xa saaku xa ɗak urée nda leya no ye xa saaku xa ɗak urée xe o yipin kam engrais fe non non xa saaku xe engrais fe ko yipan a part apres urée fe aussi o yipan a part <smacks lips> jaxas kino je pense que <hesitation> comprendre e a paax maintenant dosage fe kete ne a dosage te refu ye xa saaku xa pod num <hesitation> fi a nga xa saaku xa naxaq sur dosage o fiʼo o fi a nga o kaaku leng <hesitation> sur dosage o fiʼo kaga o te neʼa dosage i merci beaucoup xa taɗaq ten refu hectar ne nona no <hesitation> te refu te refu ten waro yip xa saaku xa taɗaq engrais te waro yip no <hesitation> hectar ne maintenant o yipa nga plus de trois sacs ka <hesitation> a fiya sur dosage o yipa nga moins de 3 sacs fi'a sous dosage ndikoy ku ref na teen pod nu te waago na a tiid te ne'a voila merci